Ame aɖewo le ʋugatɔƒe wole ʋuga dzɔm be ʋuga nava ne yewo ageɖe eme ame aɖewo le mɔ me tsom ɖeviwo le afima zɔzɔm ametsitsiwo le eme wole woƒe agbawo ɖe asi

Amewo le tsyaƒu to le agba fɔm le tsyaƒu to wogbafɔm kɔ kɔm ɖe rɔba gã aɖe me wode nane asi be yewoƒe asi megaƒo ɖi o gake amewo le agba fɔm le atsyaƒua to

Sukuviwo kpakple yi ƒe tsitsa, sukuviwo do kokote kple azidetsi. Wole ewɔ tsum kpakple yi ƒe tsitsawo. Wole adzidzɔ kpɔm ye ame ɖe shia ɖe le wogbɔ le adzidzɔ kpɔm ale si me wole wɔa tum.

Ɖeviwo le bɔlu ƒom le tsyaƒu to ewɔ abe tsyaƒua mie ye yevuvi ɖeka le wodomi woƒu du kplɔ bɔlua ɖo ɖevi ɖeka tɔ bɔlua kpɔm

Ɖeviwo le tsiaƒu me. Wòle tsia ƒum le tsiaƒua ƒe goglo ƒe. Amewo de nane dzi. Ameawo le tsia ƒum le tsiaƒua me.

ɖevio le suku eye wókatã wóle wóba kplɔ̃wo gbɔ wóle nanewo asi levi leka enye bafa ta éle bafa zikpia me bɔbɔyi ye wogbɔ ya lowo gbɔ le ŋu srɔm

Moto yeyewo le sirikia dzi wo pakiwo le afi ma, eɖewo nugo gãgãgãwo le wo dzi, eɖewo moto kuku le wo dzi, ati le teƒea, signbɔɖiwo le teƒea.

Adelãwo tso agble ta wowuu adelã ɖeka laa ashi kɔ kɔ gbɔnae. Wolé tu laa ashi wokple tu laa ashi, wokple baagi, wolé eyi hã ɖaa ashi. Amewo le wogbɔ zãa.

atiglinyi wɔmeve wóle gbe me ye yevuawo wòle ʋu viaɖe me wó buɔ kum vale wobe ŋgɔ tom le gba me atsiwo le gba me

Exɔ aɖe lé dzo ta edzotsilawo va wova edzo tsim wole tsi wum exɔ ŋuti wodo awu gãgãgãwo, amewo le teƒea kpɔm ye amewo tɔ kpɔ aleke wole tsi wum exɔ ŋutia.

Amewo le takpekpe wo katã wodo awu ʋi, wole kplɔ lɔbɔɔ, eɖewo lé pen ɖe asi le nu ŋlɔm.

Amewo le mɔ dzi. Wo le teafik me. Wotɔ ɖe trsfik me. Wodzɔdzɔm bena ta trafika newɔ ne yewoava yi. Woɖo kuku le mɔ dzi.

Ɔ k. Mekpɔ ame wɔme eve wodoa awu i i wodoa wu i si wodo awu yelo wo zɔzɔm, wole tomenu kum. Tɔtsiwo le ta na wo.

Tɔgbui ɖeɖi aɖe kple nyɔnu aɖe kple ɖeviwo ame eve wole abɔ me wole flawɛsi dom ye wole ye wole do kum ye wode nane asi be yewo be asi megaƒo ɖi o

Amewo le tɔdziŋu me ye wole atsiƒu dzi, wole dzidzɔ kpɔm eye tɔdziŋua le yiyim, amewo sugbɔ za ɖeviwo, ŋutsuviwo ametsitsiwo, wo katã wole me le tɔdziŋua me.

Amewo sugbɔ za wole amu ƒum womedo awu o wole bɔsa me ye wole dzidzɔ kpɔm aza wònye ɖum wole le teƒea ene

Ŋutsu woame ve kple nyɔnu woame etɔ̃, wole dzidzɔ kpɔm. Wodo pulova gãwo, wole nu kom, wokɔ asi le dzi, le fefe fem, amea ewo kɔ ata le dzi.

Ŋutsu aɖe le gagba gã aɖe ɖe asi le ƒuta ye le gagba mea elã le gagba me. Ɖevi aɖe medo awu o etɔ kpɔm ye tɔdziŋu le totom le atsƒua me. Amewo le tɔdziŋua me.

Tɔdziŋuwo zãa, wole teƒea ʋe. Aƒewo hã le teƒea, atsiwo hã wole teƒea, amewo le teƒea, wole tɔŋu. tɔdziŋua dzi.

Etsi gã aɖe dzadzam, amewo le eme, wot..amawo ko xexi, amawo moko xexi o, ame yiwo ko xexie, wole kpekpem ɖe ame yiwo moko xexi ŋutsi o, be woava be ɖe xexia te.

Amaa re eve nane ƒle ge le nudralawo gbɔ abe shika ene ta ekɔ nane kɔ enua me drɔmee be yeakpɔ be ta eŋuɔ ŋutɔŋutɔ wònye hãa.

Amewo ƒo ƒu ɖe teƒe gbadzaa aɖe. Ele abe na ta akɔdagbe ene. Ta wova kɔ dam. Amaawo wodo akɔdawuwo. Ŋu ma, Yevowo le afi ma, ame tsitsiwo le, nyɔnuwo le.

Nyɔnuvi ɖevi aɖe kple edada le abɔ me wole flawɛsi gbem ta nyɔnuvia dada le flowɛsi ɖe asi nya aɖe gblɔm na ɖevia flawɛsiwo le teƒea za ye ɖevia nukom